Eki n'ekinyonyi kya mutare kiriyo nikiguruka. Aha rubaju rwakyo hariyo ekinyaatsi nari ebimuri bitakuhwezeka gye, biine erangi ya kinyaatsi hamwe n'erangi eya kitaka.

Ezi n'enjoki ziteeranire hamwe omu miringo eibiri aha mukono gwa buryo n'aha mukono gwa bumosho omu maisho gaazo n'ekishaka kitakuhwezeka gye kiri omu rangi ya kinyaatsi.

Ni enjoki etekamire aha kimuri eriyo nehiima . Enjoki eine erangi z'emiringo eshatu eine eya kitaka, eine ey'okweera ,erimu nana ey'okwiragura.

Ogu n'omukazi ashemereirwe mu kakye, aine ahariyo naranzya. Ayekomire akatambaara omu mutwe karimu erangi y'emiringo ebiri. Eya kinekye, erikwiragura, erikutukura n'erikwera. Ajwire akahuuzi omu maraka, ateiremu n'akasaati. Omu maisho g'akasaati harimu n'ebimuri bw'erangi z'emiringo nyingi. Eya kinyaatsi, kinekye nana erikutukura. Ayemereire aha kabuunda ahari emiti.

Ogu n'omuhanda gwa kitaka. Omu muhanda harimu abantu nana ekimotoka kya tipa. Ekimotoka kya tipa haine okishutamireho, hariho abari omu muhanda. Omwe ariyo nayija nayerekyerera ogu ojwire esati erikutukura ayemereire aharubaju rw'omuhanda hariho amaju nana abantu bemereire. omu mugyera harimu omukazi n'omushaija. Omukazi ayinamire ariyo nanaaba omu ngaro. Omushaija nayenda kushohora. Seeri n'enju eyombekire n'emiti enyima yaayo.

Ogu n'omushaija w'omujungu ajwire enkofiira erikwiragura ariyo nashoha ebyenyanja omu nyanja. Aha rubaju rwayo hariyo emiti ekuzire n'ekishaka ky'erangi ya kinyaatsi. Ah'iguru y'ekishaka n'emiti, n'enshozi aha rubaju rw'enyanja aha mukono gwa buryo ni amabaare nana ekishaka kikye n'enshozi zirikurenjeramu.

Ni omushaija w'omujungu ayemereire aha rubaare rwombekire kuruga omu maizi. Akwatsire omu shaho ariyo nayetegyereza enyanja. Omu maisho ni ebindi ebinyonyi biri omu rangi erikwiragura biriyo nibiguruka.

Obu n'obumuri burungi bwiine erangi ey'emiringo ebiri. Bwiine erangi ya kinyaatsi nana eya papo harimu akarikwera kakye, kakye munonga. Obumwe nibuhwezeka obundi tiburi kuhwezeka.

Ezi n'enju zombekirwemu amaduuka emwe eine erangi y'okutukura ehandikirweho ekigambo kihango endiijo eshakirwe amabaati haine ebi batairemu barikuguza haza omu maisho g'enju erikutukura hariyo pikipiki ziri omu mwanya gumwe hamwe nana akagaari omu muhanda ogwa koorasi heemereireho ekimotoka kihango kya maguru ikumi

Ezi n'ensenene zitairwe omu sefuria erimu amaizi haza ziine erangi ey'emiringo ebiri, erangi emwe n'eya kinyaatsi endiijo n'eya kitaka

Ezi n'ente ina ishatu ninkuru endiijo n'encwamutwe haza emwe aharizo ebibara ni bibiri, kimwe n'ekirikwera ekindi n'ekya kitaka ezindi ziine erangi ya kitaka ziri omu kinyaatsi aha rubaju rw'akyo nekinyaatsi nana itaka nana emiti ekuzire.

Omukazi ayekoreire ekigyega kirumu muhogo, omuhoro ekicupa nana ekideeya kirukwera haza ekigyega akikomiise ekitimba ekyarabize omu mutwe ahu ayekomire akareesu k'okutukura, enyuma yeye nekisharara haruho amaizi nana obwoma kamwe omu maisho akandi enyuma . Ekisharara kiri omu rangi ya kinyaatsi nana emiti, seeri n'enshozi.

N'enjoki eriyo neeruga kuhiima neeruga aha kati kari omu rangi ya kinyaatsi, enjoki eine erangi ya kinekye nana erikwiragura

Egi ni hekaru ahi abantu bakweteranira hamwe okukirayo abanya katuriki bakashutama, bakashaba, ninga bakatendereza Ruhanga. Haza hekaru egi eyetoreirwe emiti ekuzire eriho n'omusharaba guri omu rangi erikwiragura n'ebyooma. Eshakiize ebyooma nana amabaati kwonka gakozirwe nka aga akafuuha.

Abajungu bari na n'omurambuzi nibatamburira omu muhanda gw'eitaaka enyuma n'emiti ekuzire omu rubaju rwa bumosho na buryo hariho ahari akanyaatsi kakye n'ahandi hariho akanyaatsi kakye na n'ekinyaatsi ekindi kikazire.

Ogu n’omuhanda gw'eitaaka aha rubaju rwagwo ogwa bumosho na buryo hariho ekishwa, akanyaatsi kakye n'emiti miraingwa ekuzire eri omu rangi ya kinyaatsi.

Ogu n'omuntu ari aha nyanja ayemereire omu ryaato. Akwatsire ekitimba, ajwire empare erikwiragura n'esati ya bururu. Eryaato ryekoreire ebyiibo by'erangi ya kinekye. Aha maizi hariho otumuri tw'erangi ya kinyaatsi. Seeri n'emiti ekuzire.

Aga n'amaju gombekire emwe eshakaize amategura garikutukura endiijo eshakaize amabati, enyima y'enju eshakaize amabati n'emitumba, enyima y'enju eshakaize amategura n'akanyaatsi hanza hetoreirwe n'amatafaari agakozirwe omu ceminti aha rubaju rw'enju eshakairwe amabati n'agandi amaju

Omuntu ajwaire ebyokwiragura ari aha ryaato aine eirobo ariyo nashoha ebyenyanja enyuma y'eryato nekisinganyima ky'okwiragura eky'omuntu ayemereire omu maisho nka hangahariya hariyo ekinyonyi nikiragura kitekamire aha maizi.

Egi n'emyenda eyanikire. Egimwe nigyeera, ogundi nogwa kinekye, harimu erikutukura. Ahi eyanikire ahansi yaaho n'ekinyaatsi kiri omu rangi ya kinyaatsi, enyima n'emiti ekuzire nana ekishaka kikye enyima yazo

Ni abaana bari aha nayikondo. Nayikondo eriyo neebashukyerera amaizi omu ngaro. Omwe omwishiki ariyo nanaaba omu kanwa, na munyunguza omu kanwa. Abandi abaana bari enyima. Omwojo ajwaire empare ya bururu, omwishiki ajwaire ekiteteeyi kiine erangi ya pinki.

Ezi n'ente ziri kureenga omuri ibiri. Zoona ziine erangi ya kitaka okwihaho emwe niyo eine erangi y'ebibara bibiri, kitaka Nana mutare. Haza ziine amahembe maringwa, ziri omukishaka. Hariyo emiti enyima yazo n'emiti.

N'omukazi nana abandi bantu abari omu hekalu bari omu kweshongora nana okushaba barikumweshengyereza, barikweshengyereza Ruhanga waabo.

Ogu n'omushaija ayemereire ah'ibaare omu bwiire bweye bw'emirembe bw'omumwazyo. Ari aha nyanja nashoha ebyenyanja. Akashana akari omu rangi ya kinekye kariyo nikahwera yo haza enyanja etekamire gye.

Aba n'abashuubuzi b'okuguza obutunda, obutunda nibwo buri omu bideeya hamwe na n'emicungwa omu byiibo harimu obutunda oburi enyuma yaabo nana obutuguuru oburi omu maisho gaabo hamwe na n'enyanya hariho n'ebyiibo omwe ashutamire ondiijo ayemereire.

Ogu n'omwanya ei takisi nyingi zirikweteraniramu zirinkire abantu abu ziratware ahu barikuba nibaza haza omuri zo harimu na zaabaasi harimu n'abantu bakutambura abamwe beemereire seeri hariyo omuhanda haza n'emotoka nazo nizirabaho n'ezindi nizemerera hariho n'amaduuka

Aba n'abashaija bajwire emyenda eri omu rangi ya kitaka, abamwe bajwire emyenda erikutukura nana eya kinyaatsi bari omu mwanya gumwe nibatagurura. Enyima yaabo n'enju eyombekire.

Egi n'enturegye eyemereire aha rubaju rw'omuhanda gukozirwe omu eitaka. Haza aha rubaju rw'omuhanda aha mosho na buryo, aha mosho hariyo emiti hariyo n'ekinyaatsi buryo hariyo ekinyaatsi n'emiti.

Ogu n'omushaija arotami ariyo nayiha amahuri omu kaveera, arikugata omu maizi garikutagata gakasya ninga gakateekwa, aha rubaju rwe hariho akati karaingwa kakinekye aharotami hariho erangi z'emiringo mingi zakinyaatsi nana kinekye.

Ezi n'entwiga ishatu nkuru, kamwe n'akaana, ishatu zemereire hamwe kwonka emwe ahari ezi etekamirweho obunyonyi mukaaga burikwiragura haza aha rubaju rwazo hariho omukira gw'enjojo. Enyima yazo hariyo enturegye ziriyo nizirya zemereire aha kanyaatsi k'erangi ya kinyaatsi. Enyima n'emiti.

Egi n'emotoka eyemereire aha muhanda gw'eitaka erimu abantu. Aha mutwe gwayo eyekoreire emigugu y'obudeeya burikwera burimu ebitookye ni bubiri hariho omupiira gw'emotoka hariho ebishaho kimwe nikyeera ekindi neky'erangi ya kinyaatsi hariho n'emifariso ebiri , aha rubaju rwayo hariyo emiti, emitumba , owa boda boda ajwire ekooti ashutamire ahari piki yeye.

Ezi n'endongo zikozirwe omu nkora y'obuhangwa ezambandize aha kisiika hariho n'ebishushani eby'abakazi ababandize mbwenu ebishushani ebikworeka ebyabire biriho omu bwire bw'enyuma ejwara na n'endeebeka babiri bajwaire ebirikwera ondiijo ajwaire busha.

Aba n'abaana bariyo nibatsindika egaari eyenkoriire n'ebidomora by'erangi ya kyenju bibiri biri ahansi aha mukono gwa buryo na bumosho kamwe kari ahaiguru bari aha muhanda bariyo nibatambura aha rubaju rwabo n'ekishaka kikuzire

Ni abashaija bashatu bari omu rugo rw'ente haza barimu nibenda kukwata ente egi ebari ahagati. Ente eri omu rangi ya kitaka haza omu rugo harimu ezindi ente n'ibiri. Aheeru y'orugo n'ente ezindi nana abantu. Obuseeri n'orushozi n'ekinyaatsi.

Egi n'enju erikweshushanisa akafuuha ahaiguru kandi eshakaize ekinyaatsi. Enkura y'ahansi ni ey'ekijungu eyombekyeise amatafaari. Enyima yaayo n'ekishaka nana ekinyaatsi ekiri omu rangi ya kinyaatsi. Omu eirembo n'akanyaatsi kashazire harimu otumuri nana emiti ekazire.

Aka n'akatare karundaaniirwemu abantu. Abashuubuzi hamwe n'abo abarikuba baizire kugura. Haza hariho n'emitaka erikuyamba abashuubuzi kuza omu kabunda.

Egi n'empara eyemereire omu mwanya gumwe, eine eki eriyo neeranzya. Ahi eyemereire ahansi n'obunyaatsi bukye, enyima yaayo ni obuti nabwo nibukye.

Ezi n'ente ibiri ziri aha mukono gwa bumosho, niziragura eri aha mukono gwa buryo erimu ebibara bya kitaka nana mutare, zikomirwe emiguha hamwe nana omuti aha mahembe gaazo ziri aha muhanda haine ei ziriyo niziza haza enyuma yaayo n'emiti nana ebinyaatsi.

Ogu n'omuhanda gukworekyera amaju gashakize amabaati nana amategura hariyo emiti omu maisho nana aka n'ekishaka n'akanyaatsi omu rubaju rw'omuhanda haaza eri omu rangi ya kinyaatsi, amategura gari omu rangi y'okutukura enju ezimwe zirikutukura.

Ekyenyanja kiine obutonatone oburikwiragura nana oburikutukura nana erangi ya kinekye ahansi yakyo. Kiri omu ngaro z'omuntu okikwatiire omu maizi.

Omukazi ariyo nayera ebihimba aha rugari ayekomire akatambare ajwaire bondingi hamwe n'esikaati erikwiragura enyuma ye hariyo emitumba, emiti ekuzire erengiine emitumba aha rubaju rwe n'enju eshakize amabaati ari omu mbuga y'eitaaka, emiti n'emitumba aheeri eri omu rangi ya kinyaatsi.

Embogo y'okwiragura eine eki eriyo neerazya aha mutwe gwayo hateekamirweho akanyonyi k'okwiragura eri omu kinyaatsi kikuzire kiri omu rangi ya kinyaatsi kuriya enyuma yaayo n'akati kakuzire na n'ekishaka.

Aka nakantu kakozireemu nkekyenyanja kwonka tikyenyanja omubiri gwako nigweshushaniriza nk;ogw'ekyenyanja, haza karimu amabara g'emiringo ebiri ogurikwiragura nana ogw'okutukura nana ebirikwera amaisho gaayo n'ekyoma kirikwiragura.

Ogu n'omushaija akwatsire esimu omu ngaro ajwaire eshaaha aine n'akakomo k'enkwazi ezirikwiragura ajwaire n'esaati nana empare erikwera. Esaati n'ey'emikono miraingwa erimu erangi z'emiringo mingi. Erikutukura, erikwiragura nana obusharashare bukye burikwera.

Eri n'eduuka riri aha muhanda haza niriguza obugaari bw'abaana obu bakuvuga nana ebiteeteeya. kimwe n'ekya bururu ekindi ekiri aha mukono gwa bumosho ahansi nikiragura ahaiguru nikitukura. Ebiri enyima birimu ebibara bya bururu, kitaka na kinekye nana oburikwiragura bukye obutonatone. Hariho n'omushaija arimu naatambura ayekoreire akagaari, n'akabaana aku barikuvugiramu abaana bato.

Aba n'abantu babiri bariyo nibazaana omwesho. Haza omwehso ogwe nindeebamu enkwanzi z'okwiragura nana omwesho gwo gwonka n'ogwa kitaka.

Ogu n'omuhanda gurimu ekinyaatsi. Aha rubaju rwagwo ahari bumosho n'ebicori nana ahari buryo nabyo n'ebicori bibyire.

N'enyanja mpango eyetorirwe orushozi rukurirweho ekishaka kiri omu rangi ya kinyaatsi aha nkungu haihi aha aha n'eitaaka riri omu rangi ya kitaka hariho n'omuti gukuzire guri omu rangi ya kinyaatsi omu maizi hakurirwemu ekishaka nari ekinyaatsi kiri omu rangi ya kinyaatsi.

Aba n'abakazi na n'abaana bashutamire omu kanyaatsi abamwe abakazi barimu nibarya abaana abandi tibakurya.

Aba n'abantu beteraneire hamwe omu mwanya gumwe abari haihi nana abari hare. Abamwe ni batambura abamwe bemereire. Abari haihi ahi bari hariho enkoko zitirwe omu katimba aha motoka

Ogu n'omwaro guri amaato giine erangi ya buru aha mwaro aho hariho abantu abamwe beeteraniire hamwe abamwe beekwatsire abamwe bariyo nibasiimuura abamwe bagashutamireho haza omu maisho y'amaato ago hariyo ekisiika kyombekirwe amatafaari nana omuti